Hospital na institution wey dem design to check man pikin body and dey treat pipu wey dem dey call patient, e dey offer accommodation, physician and nursing service and also di center for medical research and teaching. To go in to to for dis matta we get two types of patient dem, we get um inpatient care and outpatient care. For di inpatient care dem dey provide place for patients to stay and collect treatment for sickness wey dey serious. For out patient care, dis one dem fit collect dem dey collect medical care wey um dem no go need to stay over night. um For hospital wey get diffrent kind of medical service, dem also dey tell man pikin di kain sickness wey e get for body and di treatment wey e need to treatment am and di rehabilitation wey oyinbo dey call am. For hospital, hospital dey. The hospital wey I dey tok now nobi for only to treat pipu but also e dey also dey research and dey also educate pipu sef too dem dem dey play research role and educational role sef and dey also train medical professionals. um For dis matta, we get two types of hospital, we get diffrent type of hospital um nobi only two type of hospital. We get orishirishi type of hospital we get general hospital, dis one na be say, dis kind hospital you fit treat any kind of sickness e dey general as di name dey call am. We get teaching hospital for dis hospital wey dem dey call teaching dey dey use am train um medical pipu and dem also dem dey use am to teach um pipu, um medical students on how to treat human being and di tins wey dem suppose do and di tins wey dem no supposed know. We get psychiatric hospital, for dis one na di kain hospital wey dey dey treat mad pipu, pipu wey dey kolos and dem and um we um also get govment hospital. For dis govment hospital na be say um dey dem dey na govment dey run di affairs of di hospital from um di admin go reach di time wey dem go pay dem salaries and all di affairs of di hospital na govment na im dey um take care of evritin ok, hospital um na for place to wey be say dem fit dey take care of pesin apart from say dem dey give dem treatment um and also some places dey for hospital wey dey very very paramount, we dey very very um essential and dat one na di mortuary aspect of um di hospital.

To handle person wey dey choke; whether de person na big persin or small pikin, whether e dey conscious or e dey unconscious. If person dey choke and fit cough or talk, encourage dem make dem dey cough dey go. If dey no fit cough or dey no fit talk, den you stand for their back, you wrap your hand around their waist make your hand be like blow put hand for their idodo just one hand, use your other hand take collect de blow hold am well den you begin push their abdomen. No put your hand for de mouth oo so dat you no go push de object inside. If na only you wey be sey na only you dey choke, um begin press your abdomen well, if um dis thing wey e dey do if If dey no respond den you call de emergency. Um for dis um choke thing, e get some things wey person fit do if person choke, some kain first aid wey person fit do. First and foremost, you need to drink water so dat e go bring down de choking level because de throat don dey very irritated by cough. Um one of de tins wey dey make person choke and one of de um food wey dey make person choke wey we need to avoid na large um chunk of meat as oyinbo dey call am. Um if you wan cook your food and you want make sure sey um you get better meal, make you try as much as possible dey cut down your meat so dat e no go choke person. Then popcorn too dey always dey cause dis um choking um thing for body and to avoid dat one make sure sey wen you dey chew your popcorn you dey chop am well. You dey make sure sey you grind everything for mouth before you swallow am. Another thing again wey dey wey dey make person choke na say make person dey use um nut, make persin dey chop nut and seed. Um all those ones too dey make man pikin choke. Another one again na peanut butter, um all those ones too dey make man pikin choke and also we get raw vegetables. If you want cook your vegetables, make sure sey you cut am well well so dat if you wan chop am you no go dey choke.

Bone fracture na crack or break for inside bone, e also means sey de bone dey seperated or dey partially separated. Orishirishi things na im fit cause bone fracture oo like trauma, over use or medical condition. We get um different types of bone fracture. Number one we get transverse, dis na de um bone wey break straight wey be sey de break na across de bone e happen. We get oblique, dis one sey um de break um de break for de bone e dey diagonal across de bone. Den we come get spiral. Dis one na sey de break for de bone e dey spiral across around de bone. And for dis one, for dis spiral na twisting na im dey cause am, whereby if persin twist im leg or twist im hand or twist any part of im body. Den number four, we get comminuted um bone. Dis one na sey de bone wey break for inside dis one, e break for into three piece um and de three pieces um dis one na im dey very painful well well. We get um green stick, dis one na incomplete fracture wey be sey de bone bend or e crack for one side but e no crack finish. We come get another one wey dem dey call complexion. Dis one na say de bone break, e crush. We come get another one wey dem dey call open compound. Dis one na im be sey de bone puncture de skin come outside and e come be sey e come expose de bone people come dey see de bone. um for bone fracture um na like six to twelve weeks na im bone take dey heal and e depend on orishirishi factor. Number one e depend on de location of where de bone dey if na de leg, if na de arm, if na de ankle, e depend on de location wey e dey. And number two, e depend on de person age because e get some people wey be sey if bone break for um for small pikin body, de way wey e go take heal um e go heal fast fast because of sey de pikin dey grow and as pikin dey grow de bone sef dey develop, so e go dey heal fast fast. And also another thing again wey um dey make am dey? Wey dey depend on how de bone take dey heal na de health and surgery wey dem do, um de health of de person and de surgery wey dem do and na all dis thing na im dey make dey bone heal fast fast. One thing again wey I want talk for dis um bone fracture matter na say, um de healing process e get as e take dey be. Um number one, for de healing process e get inflammatory? phase.? Na say de bone dey bleed and um e dey dey need some kain growth factor. And um we get repair phase too. For dis one sey na new bone cartilage um tissues na im be sey e dey come out for? from de bone. We come get um de remodelling phase. For dis one um na sey if? dem dey replace am wit um strong and organized um bone. As de bone? dey dey heal e dey replace wit wit strong one, no be de one wey dey there before. Strong one na im dey come up, na im dey come out.

immune system support be de strategy and action to strengthen the body um natural defence um from all dis yamayama illness and disease. E dey focus on make dem give power to de immune system. De ability um to fight all di bacterias and virus an to promote overall health and well-being. Now wetin dey be de immune system support, wetin e be and wetin be de things to maintain better um immune system support Number one, de first and foremost thing na to chop balance diet, um to dey chop better food like veggie, um protein and also fruit. Dis na de things wey go build de immune support system. Another thing again make we also know na sey de specific nutrient wey dey wey we also need um for de body so dat the immune system go dey very very okay na sey we need some vitamins; de vitamins like vitamin A um vitamin B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Den we also need um de folates. Folate sef dey. We also need um vitamin B twelve and make we no forget sey selenium and zinc sef dey very very important for de immune functions and also we need food like um di citrus as oyibo dey call am. We need fruit like spinach. Den, we need almond, we need papaya and green tea. Another thing again wey we also need na supplement oo um diet supplement and dis one fit help for de nutritional gap especially for pipu wey no get better nutrient wey dey dey wey dey very malnourished, wey their food um no dey reach dem or wey dey no dey eat better. Another thing again wey also wey dey for dis um um immune system support na sey make our lifestyle dey very very different, make we also dey get better lifestyle like make we dey do exercise regularly and dis one fit help to build de immune system and to reduce infection for the body and wen we get exercised, better one, um e go help for de immune system. Den we also need to dey sleep well well oo. If we no dey sleep wey be sey we no dey too sleep um some kain disease fit enter our body and some kain sickness fit enter our body. Den make we also try as much as possible to dey manage our stress. Plenty stress dey weaken immune system. Den make we also try as much as possible to dey avoid substance like to dey smoke cigar, to dey drink alcohol, to dey drink paraga, all those kain drink wey no good for body an all those things dey weaken de immune system and vaccination too, make we dey get the recommended vaccine to protect our um our body from all those disease an to strengthen our immune system support. Den hygiene too dey very very important. Our hygiene too um good and better hygiene, make we dey wash our hands wit um clean water and soap and because if we no do so, de nyamanyama disease and germs go enter our body and dis one fit fit cause another wahala. Den make we also try as possible make we no dey use antibiotics anyhow. Um dis one fit weaken the body system and um make we dey use antibiotics wey wey doctor prescribe for us an say make we dey use. Another thing na sey make we no dey try to watch our weight. Make we no dey overweight and make we no dey underweight because all dis things fit dey cause um make disease and germs and sickness dey enter our body and dey weaken the immune system.

Implant na medical device wey de dey put for body to help to replace part of the body wey don spoil. De dey use am to assist biological functions and to know some kain conditions for the body We get orisirisi implant an um some implant fit be prosthetic. um dis one na um device wey de dey put to replace um part of the body wey no even dey at all like the dentals, like the limb the hand, the leg the hip an tins like dat and orisirisi part of the body. We also get contraceptive implant. Dat one na the one wey de put for under skin to prevent woman an to get make make e no for get belle. So, we get different types of implant like as I don talk before, um the prosthetic, um the contraceptive, and we also get medical implant. um Dis one na device wey de dey um use to assist and to support biological functions like um pace-maker for the heart. An dis one, dis pace-maker, na be sey de go put am for peson body so dat de go dey use am take dey check the heart um the heartbeat. And um we also get another one wey de dey call diagnostic implant. um Dis implant, um de dey use am um to dey monitor body, um the functions of body um like the like the heart, an and also the blood pressure too. We can also also get contraceptive too. um Dis one wey de dey use for woman so dat um she no go get belle um The materials wey de dey use for dis implant, de dey construct am no be small, an de dey de dey build am. um We get different types of dis um implant wey de dey put for body the materials wey de dey use. um Some of dem na metal, some of dem na stainless steel, some of dem na de dey call dem um nickel alloy. um All dis one na ein de dey put for body. um The metal one, the one wey be sey de go put iron leg, iron hand, um iron um limb, you know, tins like dat. We we get plastic too, um plastic ceramic. Dis one na like silicon and um biocompatible um polymers. um Dis one de dey use am um de dey use am to for softer implant um an also, like the breast breast augmentation um na dat one dey very soft. De dey use am um for implant too for pipu wey be sey um part of dia body dey miss or e no dey or e don spoil. We we con get ceramic too. um dis one na ein be the um apatite apatite um ceramics. um dis one na ein de dey use for bone. The apatite na ein de dey use for bone. An de dey put am for de dey put am for inside bone so dat e go um e fit make the bone grow, make everything for balance. Now, the benefit of dis implant no be small tin. E plenty. A n we need to know the benefit of dis implant so dat wen man pikin no get part of dis body, make e no be like sey um e go dey discourage sey ein life don spoil. No. Dis tin na beta benefit, an one of the benefit na sey e dey improve quality of life an e also e fit restore functions. E also dey improve appearance an dey reduce pain. E dey also dey increase independence too. E go allow man pikin dey do tins on ein own, no be sey you go dey call peson for help. E dey allow pipu make dem live more independently, make de do tins on dia own, make de no dey all anybody for help, make de dey go, come, and you know, tins like dat. An also, e dey last for very long time and e dey provide all dos beta-beta benefit and e dey correct tins um at the end of the day.

An ten atal care na also prenatal care this na health care wey dem dey provide to pregnant women so dat dem go fit monitor health of mama and pikin. The an ten atal care na regular check- up, screening and test so as to get healthy pregnancy and delivery, now d component of an ten atal care dey and dis na the things wey be sey dem need to know so dat d pregnancy and um d delivery go dey safe, number one regular check-up, make regular check-up dey dey so dat dem go fit identify problems quick quick and provide support through d belle, the screen and d test dis one another one wey we need to know na d blood test um dat one na the ultra sound and also d monitoring of um the health of the mama and the pikin dem, now another thing wey we need to know na health education this one na im dey provide health habit for pregnancy and for the pregnancy and to let the pregnant woman know sey e get some kind things wey dem need to some kind food wey dem need to chop um for pregnancy and the kind things wey dem no suppose do. First and foremost dem no suppose dey smoke and dem no suppose dey drink um shekpe or any im or any alcohol so dat um e no go affect the pikin now another thing again wey dem suppose know na sey dem no suppose dey wear high heel so dat um accident of um sey make woman fall no go dey. Now the importance of dis an ten atal care now um e dey and one of the major things na sey e dey reduce um maternal and perinatal mobility and mortality e dey e dey happen as dem dey manage the pregnancy wahala and an ten atal must also dey also dey reduce risk of serious health problems and um or death for both d mama and d pikin, e also dey promote better pregnancy for um d mama and d pikin join with good health, health delivery, healthy delivery, Another thing again wey we need to know say um dis importance of an ten atal care na sey e dey prepare mama for mama hood and dey provide education wey dem need to know so dat um things no go go out of hand um another thing be sey d an ten atal care dey also dey help d woman to dey prepare am for challenges for front and d reward of mama hood e also dey help to identify and manage risk factor wey fit affect d health of d mama and d pikin and like um all dose infections and d conditions wey don dey before um d an ten atal care go help dem go help arrange everything so dat safe delivery go fit happen.

Clean water na water wey dey free from bacteria, virus an chemical so dat e go fit dey safe for drinking, cooking, and personal hygiene. The importance na important role um wey e dey support man pikin health, ein wellbeing, and the economic development, and also um the health um of ecosystem. Now, we know sey clean water dey very important to man pikin, and wen we say clean water, wetin we mean? um We mean sey the water dey portable and e dey safe for drinking. Another meaning na sey e clean and e no get any dirty. E free from germs and bacteria an also substances wey dey harmful to peson body and wey fit cause um water-borne disease. Wen we say clean water, wetin we also mean? um We mean sey um e dey very um important and e dey um good for drinking, cooking, an personal hygiene plus including agricultural purposes. Now, clean water dey very very important to man pikin um becos if man pikin no dey use clean water, so many tins fit happen to am oh. um One of the importance na hygiene. E dey help hygiene like handwashing um wey dey help and dey prevent disease like diarrhea disease an acute um respiratory infection as oyinbo dey always dey put am. Another tin again wey dey um wey dey very important to um for about clean water na sey um economic development. Access to clean water fit boost economic growth and fit reduce poverty like sey you dey improve public health, um productivity, and dey reduce um health um cost. Now, another tin again na sey the ecosystem health um e dey important for free um healthy ecosystem, an e go dey provide habitat for wildlife, um an also e dey support fishery and dey regulate water cycle. Another importance again of um clean water na the social wellbeing oh wey e dey do. um The clean water fit improve quality of life an dey reduce stress, an dey contribute to the community so dat de go fit adapt as clean water um good for um sanitation an to clean your environment. um If you wan clean your environment, e no good make peson use dirty water becos um dirty water fit cause another disease again wey dey very infect infectious as oyinbo dey always dey put am. So, clean water na water wey we all need for our community, for our work place, for our market place, for our schools, for our churches, for our mosques, everywhere, we need um clean water so dat we go fit get beta health an we go fit um live long.

The importance of exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding dey provide only breast milk for the first six month of pikin life. E dey important an e dey very crucial for beta health an development for both the pikin an the mama dem. Breastfeeding dey offer vital nutrient, antibodies for protection against sickness and the benefit na to dey reduce risk of infection, obesity and different types of diabetes for later for life. Now the benefit of breastfeeding to pikin na sey na complete nutrition um e dey provide everything wey the baby need for the first um six months. And na the essential nutrient for the growth and development of the pikin. Another tin na the immune system support. um Breast milk dey contain different types of antibodies wey dey help protect pikin from infection um like diarrhoea, and um pneumonia. And e also dey reduce the risk of sickness. And exclusive breastfeeding dey also dey lower the rate of orisirisi sickness like ear infection, respiratory infection, an SIDS dat be na Sudden Infant Death Syndrome um wey oyinbo dey call. Another tin na sey breastfeeding e dey e dey easier for breastmilk to digest for pikin body. Then cognitive development. um Breastfeeding dey help babies um breast breastfeeding dey help babies to perform beta um for um make dia brain dey sharp, and e dey beta for intelligence later for life. Another thing a sey Healthy um weight gain. um Breastfeeding dey support healthy um weight gain, an dey reduce the use of make pikin fat anyhow. Now, no be only um pikin dey benefit from dis tin oh. um the mama sef dey benefit an one of the tins wey the mama de benefit na sey e dey reduce the risk of post-partum. E dey help the uterus dey contrast an e dey reduce the risk of post-partum bleeding. And also, e dey help the mama lose weight after de don born. An also e dey also dey reduce the risk of cancer. Dat na um breast cancer or ovarian cancer. Now, one of the tins for dis breastfeeding na sey e dey bring in emotional bonding between um mama and pikin. E dey promote emotional bonding between mama and pikin. And una know sey breast na one of the tins wey we need to look out for an wey we need to take serious um for for woman if woman juz born pikin becos wen you give your pikin breast reach one certain level, um no be sey peson go born pikin finish, you go comot breast for ein mouth. The pikin must suck breast for the um time wey ein need to suck dat breast.

Selfcare dey important because e dey impact physical and mental health and e dey help person to dey well and fit. E dey manage stress and e dey reduce risk of sickness and e dey also increase energy level. If you put selfcare for front, e dey help relationship and productivity. Importance of selfcare plenty and one of de major important na sey e dey reduce stress and mental health. Selfcare like relaxation, mindfulness, make you dey spend time wit nature; fit help reduce stress and anxiety. One thing you need to know about selfcare na sey e dey promote better um mental health as e dey bring opportunities to dey relax, to dey recharge and to dey engage for enjoyable activities. Selfcare routine fit improve concentration, e fit reduce frustration and also dey increase happiness. One thing you need to know again for self care na say, selfcare na also exercise to dey chop well and to dey sleep well and also e dey important to maintain physical health because man pikin need am whether you like am or not. De practice of selfcare if you dey do am every time, e go be sey e go dey lower your risk of sickness e go dey increase de energy level and e go dey improve de well being as oyibo dey always dey put am. One thing we need to know about selfcare na sey um e dey engage for better relationship and um good because na relationship wey no go stress person. If you dey do selfcare, you go get better relationship and your body go come down. Selfcare sef fit lead to communication better communication wey be sey e go create dat strong bond between you and your loved ones, e go create dat strong bond between you and your loved ones. E fit increase productivity too and um e go make man pikin relax well well. Wen man pikin dey relax well well mentally, physically e go dey focus and e go complete im work sharpaly sharpaly. Selfcare sef e dey help um man pikin for difficult times to face challenges and to face situation. Selfcare sef dey increase self confidence and self worth. Man pikin um if selfcare if man pikin dey practice self care, dey give himself selfcare, e go get dat confidence to dey speak. E go get dat confidence to enter anywhere wey e wan enter and also make we no forget sey selfcare dey reinforce de message wey um individual wey we value wey each individual value and also make we make we also know say selfcare no be luxury but na necessarity and e dey very important to dey maintain better health for de body. If you put selfcare for front, e go bring you physical and mental health, e go also improve your relationship wit pipu, e go also increase your productivity and e go build dat strong spirit for better life.

Waka. Wetin be waka? Waka mean sey you dey move from one place to another wit your leg. De importance of waka plenty and one of de major importance na sey, e dey help for cardio-vascular. E dey improve de health of the heart, the muscle and also e dey lower the blood pressure and also dey improve blood circulation and dey reduce de risk of sey pesin get heart disease and stroke. Waka dey also dey help to dey burn calories. And also e dey help increase de metabolism. E also dey contribute to weight loss and main ten ance. Another thing again wey we need to know about waka na sey, de bones and de muscle strength. Waka dey help dey strengthen de bones and de muscles; de ones wey dey for leg. And also e dey help dey improve balance and coordination. One thing wey we need to know about waka and de importance na sey for joint health um for joint health, e dey help to dey lubricate de joint, dey strengthen muscles um wey fit um dey cause joint pain and dey reduce stress and also dey promote relaxation. Make we no forget sey waka um fit boost immune system and dey reduce de risk of sey make man-pikin catch cold or make e catch um flu. One thing wey we need to know about waka na sey, for mental and cognitive benefit as Oyinbo dey always dey put am, e dey help to dey reduce endorphin, e dey help dey release endorphin um wey dey boost mood and also e dey help dey reduce stress and anxiety. De cognitive functions na sey, e dey improve um blood flow to de brain and also dey help focus. E dey help for de memory, and overall, e dey help for cognitive performance. One thing wey we need to know about if pesin dey waka or make pesin dey waka na sey, e dey reduce stress and also e dey reduce anxiety and dey improve de mental health of man-pikin. Waka na very good thing o! And no be only these things waka dey do. One other thing wey waka dey do na sey na creativity. E dey help for man to dey think in a creative manner. If e dey waka, e dey stimulate de creative thinking and dey help man-pikin focus. De other benefit wey dey na sey, accessibility and cost effectiveness. Wen you dey waka, you no need to spend any money, na just your leg um naim you need and de movement naim you also need. And na free accessibility, as Oyibo dey put am. And e no require any special equipment or training. Social activity sef dey o! And if pesin dey waka, e fit make pesin dey social whether um um e fit make pesin dey social wit friends. And also you fit also waka wit any kind pesin. You fit waka wit your friend, you fit waka wit your family member, you fit waka wit anybody or you fit even form waka group. To dey waka fit be fit be sey, if you begin dey waka, um dis na opportunity for you to know new places, and for you to move round, for you to see places wey you never see before. Waka good for body. And e dey advisable sey make man-pikin dey waka

Infertility treatment na de medical procedure and therapy wey dem dey use to dey help individual or couples wey no fit born pikin. Dis treatment na to improve fertility and to increase de chance of de woman to get belle. E get different type of fertility o. Number one; de medication. Drugs like clomid and netrozole naim be sey de dey use am to stimulate ovulation for de woman. E also get surgery. um Dis one na sey de de dey use am correct de blockage of de fallopian tube and fibroid or endometriosis. E also get de intrauterine insemination. Dis one na sey de dey put sperm for where the uterus dey during ovulation. We all know sey infertility na something wey dey very-very critical and we need to take caution for am. Another thing na sey, we also get In vitro fertilization wey de dey call IVF. um Dis one na sey de dey fertilize egg wit sperm outside de body, come plant de embryo for de uterus. Another one na intracycloplasmic sperm injection. Dis one na sey dem dey inject one sperm for de egg. De dey use am for IVF and de dey use am for man wey get um fertility issue. We also get hormonal treatment. De dey use dis one for man and woman to correct hormone imbalance wey dey affect fertility. Another one na sey we need to know sey de lifestyle also dey very-very important and e dey cause infertility. De lifestyle like weight management, um to dey stop to dey smoke, to dey stop to dey drink shekpe and um other health condition wey fit make um man-pikin dey no no get um fertility um fertility. Wetin um fit make woman no get belle na de pelvic inflammation disease. Dis one dey spoil fallopian tube no be small and um also, uterus too and de ovaries. And na um gonorrhea naim dey cause dis kind thing. Infertility treatment get another name wey de dey call am. And we need to know dis name and de name na ‘Assisted Reproductive Technology’. um Wey be sey dis one deal with sey dem dey handle only egg and sperm. Infertility na something wey we need to um to to know and when we mean to take um precaution so dat um if all dis things dey available, if we take de correct treatment for infertility, everything um go dey okay. And woman and man, and couples dem go fit born pikin.

In home nursing, home health nursing na to dey provide nursing care services for di patients house.dis one fit be different kain of service like wound care, medications, um sign monitoring assistance assistances wit activities for daily life. E dey allow individuals to receive medical care and support for di comfort and familiarity of dia house, wey dey ok for dos wey no get um transport, or dos wey prefer to stay for house, or dos wey just dey recover from medical condition. um For in home nursing, na orishirishi sickness na im dem dey do o, na im dem dey treat o. Number one, di ones wey dem dey treat na wound care, na Di dressing and changes as dem dey go dey put am and wound wey dey very very infectious and dem go like to dey monitor um di treatment. Anoda tin wey dem dey do for home nursing treatment, na sey um dem dey do medical administration. um Dis one dey very very important and to ensure di patient dey receive correct medication for di right time. Anoda one na vital signs monitoring, to dey check blood pressure, temperature, pulse and respiratory rate. We get di physical and occupational therapy, dis one na to draw back di patients on how to perform dia daily task afta injury and sickness. um Di tube feeding. Dis one na to provide food through di feeding tube. Pain management too, dat one own too dey, to provide comfort and relief from pain. We also get end of life care. Dis one na to provide support and comfort for patients and dia families during di final stage of dia lives. Now, all dis tins o, na im dey dey do for inhome nursing and di benefits of dis inhome nursing e dey and dis are di ones wey we need to know e dey important and e dey improve patients condition and also e dey reduce hospital readmission and de improve patients health. Dis one also dey very very convenient and e dey very very comfortable dat na di in home nursing. One tin again, wey we need to know about di inhome nursing na say e dey also dey reduce cost of home care and also e dey very very affordable pass hospital and um bicos of say dey do get your time, but if you enta hospital bicos traffic fit dey, um doctor fit no get your time, di nurse sef fit no get your time, but if you do in home nursing, e dey very very um um convenient and dey go get your time. Anoda tin again na sey e also dey, e um dey increase independence and also self-sufficient dat na, e dey allow di patient dey independent and also dey self sufficient. Now di tins na say who fit benefits from dis inhome nursing wey we dey tok about now? Now na na pipu fit benefits o, na pipu wey be say dem get serious sickness like diabetes, heart disease or arthritis na im fit benefits from dis inhome nursing wey we dey tok about. Pipu wey dey recover from surgery or sickness um na im fit also benefits for dis inhome nursing wey we dey tok about. um And also, di pipu wey also need um dis inhome nursing na dos pipu wey be say dia condition dey very very serious um na dem um need dis inhome nursing.

Introduction to complementary feeding. Dis na di introduction to solid and semi-solid food for pikin along wit um breast milk, after age six months. Dis stage dey important for pikin food and also dis mata na to support dia growth and development. Dis na di period of transition wey pikin dey develop and dey ready to begin take food wey pass breast milk or formula. Now, wetin be di most important tin for dis complementary feeding na so oyinbo dey always dey talk am. Number one na timing. Na after six months, na im be sey den suppose stop di breast for some time and make um pikin dey chop solid food. No be sey den go stop di breast finally o but at least den go dey put breast for im mouth once once but den go introduce um solid or semi-solid food. Anoda tin again na di purpose. Wetin be di purpose? Dat na sey, di pikin need solid food and to add to di breast milk wey dey ground already, dis one go serve as energy and nutrient and go help di pikin develop. Anoda tin again wey make we look into na di variety and nutritional value wey oyinbo dey always dey put am sey to introduce solid food, e dey help give di pikin all di nutrients, all di vitamins and all di mi minerals for growth. Den, one tin make we also know na sey, di gradual increase in consis ten cy na sey dem fit dey increase di food from water to mash and from mash to finger food. Dis one go develop dia oral moto skills as oyinbo dey put am. Den safety too dey very very important bcos e go good make dem cook di food well to prevent food borne disease. Den one tin again make we know na sey, response to infant kuise na sey make di parent dey observe um di pikin hunger um if den nor observe di pikin hunger den problem go dey, because e get sometins wey di pikin go wan do, um go wan chop and e get some food wey di pikin no go wan chop and mey den dey observe di pikin hunger. Den, why e be sey um dis one dey very important, di complementary food dey very important um for pikin dem. Number one, because sey, e dey very important because sey di nutrient value dey very very high. Den sey after six months di breast milk no go reach dem again o, so na to dey provide um semi-solid food wey go stand in for dia energy and dia nutrient so dat den go fit grow well. Den, anoda tin again, naim be cognitive development. Um dis one na sey, dis mata go expose di pikin to different flavor and e go also help di pikin to dey select food or wetin e want. Um nor be sey e go help di pikin to dey select food negatively but di pikin go get different taste, e go get different flavor, different um wetin dey call am, different um types of food wey im go fit touch so dat, all dis one by di time im, im get flavor for mouth, wey e go wan dey test all di food, all dose ones go dey give am um nutrient and e go dey give am sey ok, dis one na di one wey I want. But if e no get dis one, na just one food e go dey chop every time and dis one go fit reduce im growth, and e go make am um make e no just grow well at all at all. Den, one tin again make we also understand na sey, um complementary food, e dey um, e dey prevent um malnutrition. Dis type of feeding go help di pikin nor to dey get kwashiorkor and mey di pikin get beta nutrient and mey den dey also um make di nutrient um dey to develop dem nor only dia body, dia brain, and all dia um um body system. Den, anoda tin again wey dey very very important na di long term health. Dis um complementary feeding dey help di pikin get beta health, long term health and e go reduce orishirishi risk and disease later for life.

Isolation procedure. Dis na di separation of pipu wey get disease from dose wey no dey sick at all, so dat e go prevent di spread of di infection. Dis one fit happen for hospital, e fit happen for homes or e fit happen for specialise facility. Di important tin to note for dis tin na sey, where den go put di patient um wey dem go use Personal Protective Equipment, PPE and to maintain good and hygiene. One tin wey we need to know and one most important tin wey we need to know for dis isolation procedure na sey, e get elaboration o and e get purpose. And di purpose na sey, isolation dey help to protect di public, um from to contact disease from dose wey dey sick, so dat den no go spread di infection and um den no go um scatter di community and den no go cause so plenty death for di community. Now, we get different types of isolation, we get di private room isolation. Dis one na sey di patients go dey for private room so dat den no go mix wit pipu wey no get di disease at all, mey den no go contact di disease. One, anoda one again wey we get na partial separation. Dis one na distance, if room no dey den fit use dis method and dis method na sey den go maintain a minimum of one metre between di patient and odas. We kon get cohort isolation. Dis one na sey, those wey get serious um no, dose wey get di same sickness um wey be sey den go dey for one place but den go dey for different area. Um dis one na anoda metod again to to um prevent di disease make spread. Den, we kon get how to prevent di transmission disease, dat is how to prevent um wey oyinbo dey call transmission base precaution. So, how to prevent dis um dis disease na sey, di airborne precaution na disease like tuberculosis, um, dis one dey require special room wey um wit negative pressure but wit proper ventilation. We kon get droplet precaution. Dis one na one of di um na na di disease wey be sey um respiratory disease, wey wey dey bring out di dia droplet and di droplet dia um dem dey call am influenza, and dis one go need mek person dey wear face mask and dis di face mask for di health workers and also for di patient, so dat dem no go spread di disease reach everybody. Anoda tin again na sey, um how to prevent di transmission base precaution na sey di contact precautions too, dat na sey den dey use dis one for disease wey dey transmit through direct contact and um also for di disease wey de, wey be sey if you touch any area person go catch am. And for dis one we need to dey wear gloves, we need to dey wear gown and we need to dey wear some kind cloth wey go cover us and wey go protect us from dis kind disease. We kon get di personal protective equipment, sey na di tins wey we need to do so dat we no go catch dis disease na sey, mek we dey wash our hands well, mek we dey wash am clean clean, wit soap and water so dat e go prevent di germs. Number two na sey, mek we dey clean our environment, mek we dey dispose our dirty and mek we dey also dey use disinfectant for di isolation room, so dat e no go affect anybody. Den, um patient um transport too, if den need to to transport any patient um, mek den be sey dem use face mask for di patient and also for di person wey dey transport di patient. And also after dem don transport di patient finish mey dem dey clean di motor well well so dat person wey, anoda person wey go enter di motor no go get issue or no go contact di disease.

Make breast no dey bring milk, dis na one of di major problems wey some women get during breastfeeding period and naim oyinbo dey call lacte lactation. Now, lactating issue na di problem wey dey happen during breastfeeding. E dey happen to di mama and di pikin. Wetin fit cause am? One of di major tins wey fit cause am na sey, if di nipple wunjor, or sey low milk supply dey or make di um breast um make e get plenty milk, mey di milk dey over full and wey be sey di milk no fit comot and dis na di issues wey dey cause le um lactating issues as oyinbo dey call am. And um we for, we go only fit solve dis wahala if e use di lactating technique. Mey den dey use di breast well well, mey den dey use am of ten and mey den dey pump am. And also, mey den dey also dey go meet um um um health workers wey dey in charge of dis lactating um mata. Now, make we look di cause of lactating issue. One of di major cause na sey make di nipple dey wunjor, make e get wunjor, mey e get crack, dis one fit cause make di um breast nor milk nor flow well well. Anoda tin again na low milk supply, make di breast no get milk enough and some medication still contribute to di low milk supply. Now, dat na if di um if dey if di woman dey on medication, e fit make di low um e fit make di milk dey very low. One tin about again wey oyin wey fit cause um low breast milk or lactation lacte lactating issue na sey make di breast get overflow of milk and dis one na sey di milk too plenty for di breast and e nor fit comot. So, dis one den dey call am breast encroachment um naim oyinbo dey call breast encroachment and dis one na sey, dis one dey happen during di first week of breastfeeding for di women dem. Den go kon get cloak dot, dis na wen di milk no dey flow well well through di hole and e dey cause um um lump dat is e dey cause um koko for for breast. We also get anoda one wey be sey na inflammation o. Inflammation of di breast um tissue and dis one naim dey cause make di milk nor flow make di pikin nor fi see suck suck. To address dis mata e get some tins wey we need to do, number one, di tins wey we need to do na sey proper lactating. make sure sey di baby dey for beta position, um wit di breast. And also, anoda tin um na frequent breastfeeding, make we dey make di women dem dey do give di pikin breast milk every time, every time um make di pikin dey suck. Dis one go help so e go help stop di lactating issue wey we dey get. And anoda tin again na sey, dis particular one again too if den nor if di pikin nor dey suck every time, e go cause breast encroachment wey be sey di milk wey dey inside go over full and e di milk no go come outside. So, anoda tin again na sey make we visit our doctors, dat are health workers wey dey in chage of dis breastfeeding issue make den make den give us advise, make den give di women advise on how dey go tek go about am. And if dem if any medication dey wey den go use, make dem put dem tru, make dem give dem guidance for um lactating um issue.